Tuta lesdi ɗo tiggama ɗo mari nonde girin be danejum nden lewru e'kode ɓe wati ha chaka man. Tuta ni ɗo holla alama lesdi. Kala lesdi fu ɗo mari nonde mun. Ɓeɗo wata ha makaranta e'nanta babal kugal.

Maadi jamanu andira gidan sama dammuɗe ɗiɗi nda windoji ha les mai ɗiɗi nda hadocmai ma windo mai gotel nda ha les maji mai bo ɗon fulaawaji ɗo jeri nda dammugal mai kolo bilak.

Tuuta leddi gotel nder lesɗe duniyaaru. Kala leɗɗe pat ɗo mari tuutawal majum, nonde majum fere. Ɗo holla alama bananta simbol jei nekkure o leddi man.

Maɗi jamanu anɗira gidan sama les be doum. Les mai ɗammugal mai do mabbi be ɗo wadi raga. Ɗammugal balejum winɗoji nai ɗo mabbi pat. dou ma winɗoji nai. Les mai be ɗo tanki ha les mai beɗo waɗi intalok sera mahol maibo.

Ɓoggol ɓalewa ɗo joɗi, ɓeɗo nyaunira ɗum caja. ɓeɗo cajira ɗum komputa viya ɗum laptop ɗiisa ha lamtarki ɗo nafa sosai ɗo vallita hokkugo caja ha komputa.

Fauda ɗo joɗi set ɗidi kolo yelo, fauda ɓeɗo naftirta be mai ha yeso maɓɓe, ɓe ɗo faunira, ɓe ɗo wuja do to ɓe vurtan ko to ɓe yahan lamar ko biki, ko inde, fauda ɗo mari nafu sosai ha yeso ɓiɗɗo debbo.

Kofi shaa’i hauringa biredi tati do ta’i nder tire shaa’i be biredi ni ɓeɗo naftira ha hastuggo ko nyamugo nonnon biredi do vallita ha ɓandu sha’i ɓo ɓeɗo yara.

Deftere jangugo guda ɗiɗi ɓeɗo wallini ha leddi gotel man nonde man milik kolo ɗo vindi diwokin kur’an ɓeɗo zaani himɓe guda ɗiɗi hoto mauɗo ɗo jogi pamaro.

Office waɗugo meeting. Nda himɓe ɗo joɗi ha nder office mai ɓe ɗo waɗa meeting. tati ɗo waɗi gare, ɗiɗi bo ɗo waɗi jompa, go to ɗo ɗowadi jompa ɓalejum oɗo waɗi hula, luttuɓe ɗo bo ɓe ɗo waɗi hulaji, ɓeɗo sigini ɓe frujji ha yeso maɓɓe be ndiyam.

Fuawa ɓeɗo tarni, ɓe ɗo waɗi fere bo ha leddi e gras capet ɗo mari nonde bokko-bokko be boɗejum, ɗe ɗo nafitra be manni ngam fauna saare.

Huufa sipikaji ɗo dari guda nay juɗɗum, nden ɗon petel haa leddi, ɓe ɗo waɗi haa dou maajum bo ɗon resiva.

Deftere windande gam jangugo ɗo mari nonde pink ɓeɗo windi muzik metsmi duit ɓeɗo janga deftere man gam ɓe fama.

Ɓiɗɗo debbo ɗo jogi tursuje ɗuɗɗum. Tursuje ni ɓibɓe leɗɗe on, ɓe ɗo naftira be mai. Ɓe ɗo mura to ɓendi. Kolo boɗeejum, ɗum ɓelɗum sosai.

Ɓiɗɗo gorko ɗo rongini, ha sera mota. Mota ɗanejum ɗo ɗari. Motani ɓe ɗo naftira ɓe mai, ko to ɓe waɓan ɓangal, ko hosa kare ɓe yara ha fere, ko katako ji, ko kawano.

Ɓiɗɗo gorko, oɗo fauni wati toggore mako boɗe ɓaleejuum, ɓe ennanta sarla jins, oɗo dilla ha dau buuwangal, hasera mako share, nonde man daneejuum..

"Maadi jamanu" andira gidansama les ɓe dou ɓe timmini ɓeɗo waɗa penti mai himɓe ɗiɗi ɗo dari goto bo ɗo waɗa penti mai ashkolo nda daldal mai bo ɓeɗo sigi intalokji je ɓe warata ɓe shirya.

Shago sorugo madara, ɓe ɗo jeri madar mai ha dou be les, madara ni ɓe ɗo naftira be mai ɓe ɗo haura ha tea ɓe ɗo yara, ɗo nafa ha ɓalli himɓe bo ɗo vallita.

Ɓiɗɗo gorko ɗo dilla ɗo waɗi hab jompa, ɗo jogi leeda, o ɗo dilla sera laawol, nda moota ɗo wara haa sera o dillata may bo, haa kombi caago, caago mai ɗo maɓɓi.

Basket je nane baɗirgel bali, ɓe ɗo siga furut nder mai, abarba, ayaba, fiya, ɓe ɗo haura ɓe ɗo yara ayaba ɗo nafa ha bandu sosai ma.

Ɓiɗdo debbo ɗo jogi konsila, kare ɓeɓɓe roɓe naftirta. Konsila ni ɓeɗo naftira be mai, ɓeɗo fauna, ɓeɗo waɗa ha ɓawo gite, ko ɓe waɓa ha dau geram. Ɓeɗo faunira be majum.

Culandi ɗo taggi waali, andiraa ɓoggol leddi, ɗo waali. Kanjum ni ɓe walaa ɓadita ɗum gam hallii ga sosai, to goɗɗo eewi ɗum ma sai lusina.

Moftorde himɓɓe ɓe wari ɓe ɗo waɗa biki, nda ɓe vurti ɓe jui ɓeɗo woma, ɓeɗo waɗi patarije sarla danejum, ɓe wala riga bo, nda ɓeɗo ɓe ɗo woma ɓe ɗo dilla.

Ɓiɗdo debbo ɗo fauni joɗi ɗo ɓorni riga ash kolo oɗo waɗi morɗi ɗo mori morɗi ɓoɗɗum mordi mai ɓeɗo yona ɗum zidzak oɗo turni hore mako oɗo maɓɓi gitte mako.

Ɓiɗɗo debbo ɗo fauni joɗi ha nder shago salum, ɓe mori mo ɓe ɓeddin mo gasa, ɓe wanni mo a tacmen, odo waɗi ɗankunne, odo wadi pakin hore mako mai odo joɗi, riga mako mai juɗɗum kolo ɗiɗi.

Shagowa sorugo kayan makulashe. Ɗa himbe ɗiɗi ɗo ɗari haton. Goto ɗebbo goto bo gorko on. Beɗo sora biskit, tisbon shakulet kek.

Shagowa kare sorugo hitte hot pletji, ovun, ayon, ɓeɗo naftira be hot blet ɓeɗo defa nyamdu, ovun bo ɓeɗo waɗa kak, donot, ayon bo ɓe ɗo woggira kareji.

Ɓiɗɗo debbo ɗo fauni jodi, ɗo jala, ɗo waɗi riga boɗejum, noppi wola dan kunne. Ɓe ɗo mori mo morɗi booɗɗum. O do rufiti fere her yeso mako fere bo ɗo rufiti her bawo mako.

Ɓiɗɗo debbo ɗo jogi nyebbam hunduko hundralipse ɗo naftira be nyebbam hunduko ɗo vo’itina hunduko, ɗo waltina, ɗo ɗelkitina, hunduko yorata, fettata ko.

Dammugal shago mashin ɗo dari shago man ɓe waɗi jamdi ɓeɗo mabbiti nda yonde sare dammugal man do mabɓiti do awi fulaawa ha yonede mai.

Paali nyebbam guda tati ɗoyonidiri nonde danejum. Roɓe ɗon naftira be nyebbam ngam wuja ha ɓandu maɓɓe. Ɗo mari nafu sosai do vo’ina laral ɓandu.

Babal cosmetic anduki babal faunugo roɓɓe, roɓɓe ɗo wara fauna, nda debbo ɗo ɗo dari oɗo huwa toton o ɗo ɓorni riga boɗejum nda lokaje mai ɓe ɗo shiri ataci men, nyebbam wujugo je faunugo, nyebbam koromje ɗo je je ri.

Dainin andura korwal nyamuki nyamdu koromje mai tati on. Dainin ni bentidoni ɓe ɗo naftira ngam ɓe wara ɓe joda ɓe nyama nyamdu ko to ɓe waɗi hoɓbe ko himɓe sare mai ɓe wara ɓe joɗa ha do mai ɓe hasta.

Kek ɗo jooɗi haa dow benci, ndaa Exotic boo ɗo jooɗi sera may, ndaa debbo ɗo jooɗi bee binngel maako, o ɗo hokka binngel maako kek, kek may ni, ɓe ɗo naftira bee may koo haa ɓanngal, koo haa innde, non non koo haa badde.

Ɓiɗɗo debbo ɗo fawni dari, ɗo waɗi lalle ha juuɗeeji maako. O ɗo waɗi zo, halagaare ha juuɗe maako, o ɗo waɗi "agoogo kolo" ɓalejum, o ɗo jogi, o ɗo ɓorni "kare a tampa", o ɗo waɗi ɗinki may.

Gortugel sola ngel hande ngel ɗo dari ubbini, ɓandu magel danejum, be ɓalejum, gortugal ni kanjum on maunata ɓe hirsa, ɓe defa, ko sa’a, ko waɗa perpesu ngam vela.

Dammugal sare ɗo maɓɓi, ɓi ɗo waɗi kolo mai Asha kolo penti mai ash kolo, nda mahol sare mai bo les mai ma ɓewaɗi feshi, dow bo ɓe waɗi penti danejum, chaka dammugal mai ɓe ɗo rufi siminti, nda seraji mai bo gene fuɗɗi fuɗugo.

Ɓiɗɗo debbo ɗo waɗi nyebbam hunduko. Ɓe ɗo ƴona lips. Lips ni ɓe ɗo naftira be mai ha hunduko ɓe ɗo waɗa ngam ta hunduko yora, ta fetta, ta ko seeka.

Sare, ha nder sare man ɗo mari fulawa, ɓe nanta leggal. Ɗar goɗɗo oɗo ɗilla. Ɓe ɗo maɓɓi suɗu man ɓe ɗammugal. Nɗen winɗo ha sera man be ɗo zani Ɓ ha banɗu mawol mai.

Ɓiɗɗo debbo ɗo fawni jooɗi, ɓe ɗo moori hoore maako, be o waɗi may sitep-sitep ɓe ɗo moori ɓe waɗi caade ɗiɗi on, caade may ɓe kalmisay, ɓe ɗo moori ɓe acci gaasa, bo ɗo rufiti, o ɗo waɗi caawul haa balawal maako, ngam taa vonna mo ɓanndu.

Appul ɗo jooɗii ɗuɗɗum kolo pink, appul ni ɓiɓɓe leɗɗe on ɓeɗo nyamira be mai ɗo be nafu, ɓeɗo naftira be majum ko nandi ko ɓe ɗo waɗira jus ko ɓe ɗo nyakka non non.

Ɓiɗɗo debbo ɗo waali haa baf ,ɗo sanci hoore maako ,ɓe ɗo lootina mo .Debbo kombi maako ɗo, ɗo lootina mo hoore maako. Ngam ɓe ɗo wanna mo nyebbam may, vo’itinan hoore maako sosay waltinan ,balwinan gaasa may ɗiggitina.

Garin kwaki somnama, ɓe ɗo rufi haa nder pilet, ɓe ɗo rufi haako, nda chokali ɗo jooɗi haa sra mai. Ɓe ɗo nyama garin kwaki ɗo dena fu, ɓe ɗo somna nonnon ma ɓe yara.

Sufina, fulaya, sukul direva, al makaci . Beɗo naftira be majum beɗo gera mashin be ɗo gera mota ɗo be nafu sosai be ɗo naftira be majin. Ngam to mota to vonni, be majum be naftirta be ɗo fista.

Ɓukkon hander a’aji, ɓeɗo janga nda mallumjo maɓɓe mai ɗo dari kombi maɓɓe ɓeɗo jangina ɓe, ɓeɗo joɗi lara mo fere ɗo suddi himar worɓe bo ɓeɗo joɗi nonnon.

Saare maadi jamanu ɓe ɗo penti nde ''milk colour''. Haa dow man ɓe ɗo waɗi njamdi dow maare. ''Gate' ɓaleeju. Goɗɗo ɗo dari haa diga nder waɗi toggoore maako daneejum. Haa yaasi man ɓe ɗo tigi fulaawa ngam vo''ina nokkuure man.

Shaago kosmetik andura shaago kayan kolliya jei rowɓe. Nyebbam ji ɗo jeri, urdi ɗo jeri nda nyebbam ɗo dari. Nyebbam mai be oyel mai ɗo dari. Ɓe ɗo haura nyebbam mai, ɓe ɗo haura oyel mai ha nder nyebbam mai be ɗo wuja.

Ƙwali lekki ɗomari nonɗe ɓulu, ɓe zane kenkeso hayeso man ,ɓe ɗo naftira ɓe lekki man ɗomari ɓiɓɓeji , ɓe ɗo yara gam nafa ha ɓanɗu.

Jogale keccum, ɓe ɗo naftira be jogaley, ɓe ɗo waɗa dambu may, ɓe ɗo waɗa haako may nonnon, ɓe ɗo liira to yoori ma ɓe ɗo waɗa dambu, ɓe ɗo waɗira lekki ma be jogaley, jogale ɗo mari nafu sosay haa balli himɓe.

Ɓiɓɓe worɓe fijooɓe bol kosɗe ɓe ɗo jooɗi feere ɗo ɓorni kare ,feere bo ɗo jooɗi wala riiga. Ɓe ɗo jooɗi ɓorni kare, ɓe ɗo waɗi riiga may yelo be bulu .Ɓe ɗo laara, ɓe ɗo ɓamti juuɗe maɓɓe, feere bo ɗo jala.

Ɓiɗdo debbo ɗo fauni joɗi ɗo suddi gele lait ping, ɓe ɗo mori mo morɗi stayel ɓe ɗo hauri ni mo a tacimen, morɗi mai ni voɗugo.

Ɓiɗɗo debbo ɗo jogi lawasi ha der rooba he’i lawasi be tingere mai o lalliti o waɗan hako ha o ɓe nyamira be nyamdu.

biɗdo debbo do fauni jodi o do wadi hore mako pakin odo sendi gasa mako mai kashi ɗidi gotel ma o hori heri yeso mako gotel bo o wallini odo jodi odo wadi bes

Likita en be ɗidi be do huwa ɓido debbo be do lara ɓe do goda mo ha yeso mako da mo do ɓe do yurna mo bedo wadi judeji mabɓe be ɗidi fu ɓedo wadi jude maɓɓe nder hans glos.

Sare zamanu ɓe do fauni de ɓedo wati tiles, ɓe do wadi intarlog ha de sare man ɗo mari windo manga ha dau man dammugal nasordee ɗo maɓɓi.

E sare a dijaman kitansama hawa lesdon ha dau yende tsare man be ɗo tarni be blog be waɗi jamde ha dau den get mai mili kolo ha mota tokkatanasa konanta wurta.

Ɓiɗdo debbo ɗo fawni, ɗo dilla, ɗo waɗi sarla, ɗo waɗi riiga, ɗo vakki booro, ɗo haɓɓi ɗankwaali ɓaleejum, ɗo haɓɓi sarla may bo ha les may o ɗo dilla, ndaa sera maako ɗon dammugal ɗo maɓɓiti.